Aneno cal gang mo ma tye cok ka nen i wi polo ma nen tar en oilo kore nen alum pyere nen alum alum ka ma kicibo iye en wai gang ma dano gibedo iye madwong mi kacokke gine ma kicibo iye nen alum alum yadi mi i ngette muromo nen alum alum

Aneno laco matye ka yubo tyen mutoka ma omako lagol tyen mutoka ma oruko bongo matye kwar kwar colcol ogungo piny

Aneo gang mo madit ma kiyubo calo gang bedo, gang cam ati ka neno kabedo ma kiguro iye mutoka mapadipadi mutoka ma tye ma kigurogi iye-ni dano mapadipadi bene tye i dogge ma giti ka neno mutoka mene ma omyero giwot kwede